Oyiddu miiyye molettido shuchchappe oosettida zammaana ogiyaa doonan diya motoriyaa ayissi eqqadee? Ippe ya baggaara diya caammaa bayizziyaa asi dii?

Amarida salo meraa maayida macca naati issi heeran shiqidi keettaa qalamiyan tiyiiddi beettoosona. Keettaa loyttiyooge puulattanawu xeellin be'in be'a be'a giissanawu maaddes.

Katikallay beni wodiyappe doommidi wolayttan xaletettawu maaddiiddi takkiis. Ha darkkon tokettiya sawo maatay oshinchchaassi, tukkiyan yegganaassinne hara allaalletussikka haggaazaa immees.

Woossiyo keettan daro xoossaa sabbiyaa sabanchchati de'oosona etikka sabaa sabbiyo wode ubbay issi mala maayuwaa maayoosona. Sabanchchati sabbiiddi ubbay issippe cenggurssaa oloosona.

issi sohuwan eqqida cora macca naati diyaageti beetiyaagetuppe sintta bagaara diya naati aybaa oottidi diyaaba malatiyonaa? ayssi etikka uttidonaa hagan?

Masggiidiyaa giddon Islaama ammanuwaa kaalliyageeti bantta xoossaayyo goynuwaa biidinne shiishshoosona. Biitteeyyo saruwaa, woppaa, kaluwaa, maarotaa xoossay kiittana mala masggiidiyan woosettees.

Issi kifiliyaan uttidi bantta nibaabiyaa nababiidi de'iyaa bariyaan guutta gidida naati maarara issi oydiyaan naa"a naa"a gidi uttidaageti ayba lo"oosona giidetii!

Miizzawu aqo nne dorssawu deeshshawu birdde gidiya zadaluwa bolli qoodan heezzu keeshee kaqetti uttiis. Ha sohuwankka gita nne guutta udulay de'es.

Adussa huuphiyaa alleegissa dooqissada yaa simma zokkuwaa zaara uttidaara mayyido mayyuwa meray ayi male? Ha na'eeppe sintta baggaara diyaabay ayibee?

Asa kushiya misilee cuuccumettidi xoqqu giidaagaa matan wolaytta dalgga manttiya yaagiya xuufee wolayttatto qaalan xaafetti uttiis. Ha xuufeekka heezzu mera qalamiyan tiyettidaagaa.

Issi xumi ekkiya sohuwan xarapheeza bollan issi burccukkuwa bollan ayibakko zo'obaa tigiiddi diyogee beettes. Ha burccukkuwaa giddon diya Shuchcha malatiyaabay ayibe?

Wolayttan daro erettida kaalettida asatinne daro oosota asaa naatussi maaddiya asati de'ona. Hegeetuppe ekkikko altaaye firew geetettiya asi darobata wolayttan ottis etikka timirtte keettaa dooyiis.

Asay motoriya laaggiiddi banttana carkkoy shocidi birddiya harggiyan woykko qufiya harggiyan oyttenna mala naagettanawu hagaa qophiya bantta huuphiyan wottidi laaggoosona.

Dumma dumma usttawu go"ettiyo katta ayfetti giyan bayzettoosona. Hagaappe issoy misiraa gidishin misiray woxiyaa kattanawu woykko misiraa woxxiyaa giigisanawu maaddees.

Goofinee miizzaa shukkiyoode de"iyaa mizzaa kifiletuppe issuwa gidishin darotoo I aybissakko ta erikkeshin asay meenna. Nu asay meezeyi wottidobay qassi goofinee garawa quma gidiyoogaa.

Toophphiya giddon dumma dumma heeran xoqqa woykko dereti de'oosona. He deretuppekka issoy wolaytta ambban keehi erettida xeellanawu lo'iya daamota deriya giyoogaa.

Donoy asa naati hiyessaykka dureekka demmanawu danddayiyo ubbasankka de"iyaa kattaa qommo gidishin dumma dumma meran ka"anawu danddayees. Hegeetikka doyssidi miyoogan woxiyaa kattiyooganinne hara merankka ka'ees.

issi bitanee eqqidi asaassi ha'i woddiyan haniidi diya kawotettaa ayssuwaba oddiyaa xifattiya ba sinttan oyqqi uttiis. ikka asaassi aattiyo kiittay aybba lo'ooshsha.

Dumma meran lo'iyabati de'iyo keettan duge yedetida dumma dumma meeray de'iyo magalashuwaa, a bollan de'iyaa maayuwaa kaqiyoge de'iyo keettawu allale aybee?

Tamaaridi wurssi anjjettidi sooni uttidi oosuwa koyyiya cora asay de'ees. Hegaa mala asaassi keehi ufayssiyaabay ha saaminttan osuwa xeesay kiyiis.

Dumma dumma sohotun maayiyo maayoti de'iyageeta gidishin bootta maayoy dariya baggi woosa keettaa, bullachcha keettaa hegaadankka baalay gakkiyo wodiyan maayettoosona.

"Hayyanaa hagaan uttopitte! " yaagiyaa xifaatee de'iyoo buquraappe ya baggaara de'iyaa cora asati aysi hegaa heran uttidonaa? etikka qoodan woysee?

Zal'anchchati bantta zal'iyaassi giidi sooppe ehiyaa asaappe donuwaanne boynaa shammidi wottidoogaa qassi giyay al'iyoo wodiyan guyye bayzzoosona shin he zal'ee etaw keehi wodhdhiishsha?

Tukke keettay tukkiyanne dumma dumma ho'iya ushshatta bayzziyo ubba qassikka issi issi shugo ushsha bayzziyo keetta. Ha keettay allaxxanawukka maades.

Banddiray issi biitta woykko issi eqotta oonatettaa erissiya woykko qonccissiya bonchcho erettiyaba. Ha banddiray salo meray de'iyo mitta bolli kaqqetiyaba.

Issi aaho dembban amarida asati eqqidaageeta gidishin, eti oyqqido woraqataa meray ay malee? Ha woraqata oyqqida na'ay maayido shuraabiyaa meray ay malee?

Dumma dumma puula miishshan giigiidi makkisuwaassi lo"i uttida sohuwaan korinttiyaa poo'uwaa matam beettiyaa magalashoy ayba meraara de'ii? qassi ha sohuwaan ooni yaanawu de'ii?

Tuummoy asaa naatu payatettaa keehippe maadiyanne qassikka harggiyakka xalliya darkko katta. Tuummuwaa daaxxidinne qassikka suufayi ancciddi hara kattaara gattiddi meetees.

Issi buquray beettes ikka xarphpheezza bolli uttidagaa gidishin anikka dumma dumma xaafo miishshata yegganawu maaddiyaagaa. Anikka xafanawu maaddiya miishshati de'oosona.

Asati issisaa shiiqidi zorettiyoogee keehi lo'o. Nu toophiya banddiray dumma dumma birshshettaa oyikkida qalamiyan tiyettidaagaa sinttan uttanawu maaddiya oyideenne a sinttan deskkee de'es.

Xaacetetta oosoy kawuwappenne deriyappe keehippe daro aawatettay immettiddo issi heera woykko issi biitta saruwa naagisiya asaa. Ha oosoy sarotetta naagisanawu keehippe daro maades.

Wodalla ganjjiyaa giyogee televizhiiniyaanne eraadoniya milatiya coraa gattiya eqotatun oduwaa aattiyaanne dumma dumma makkisota giigissiyagaa. Wodalla ganjje kiyanawu koyiya asi minni luxanawu koshshees.

La macca naati banttana qucci tiyetti giigidi oge kiyiiddi pa"a lo'oosona gooppa. Ubba qa issi issi naatu huuphiya lo'otettay attuma naata daganttes.

Issi miyiyonne uyiyoo keettaa karen eqqida asay issi sohuwaappe hara sohuwaa biyoo kaamiyaa eqqidaari meray ayba meraa getettii? qassi ha keettaa sunttay oonee?

Wodee ehiido zaammaana miishsha gidida maashinee dumma giigisso oosuwa oottiyagee beettees. Ha maashine ogiya giigissiyageenne hara qassi ogiya gorddidabata qonccissiyagee beettees.

Naa'u tohuwan hemettiya woykko woxxiyaa miishshay beettes. Ikka daro lo'o ayssi giikko issi uray bana lo'asaa matasaa woxxidi gakkanawu maaddiya miishsha.

banddiray tokkettidi beettiyaagaassi bolla baggay keehi lo'iyoogaappe aadhdhidi asaa oonatettaa maadiya cora sohota ba bolli oyqqi wottiis. ikka meraa keehi lo'ees.

Toophphiya giddon zammaana luxettan ooratti gujettida timirtte qommotuppe issoy milatissonne mali be'o timirttiya. ha luxettay koro kifiliyappe doommidi ubba dalgga manttetunkka imettees.

Nu biittee itoophphee kawotettan waanna ayssiyaa gadawaa dottoriyaa ahimeda aaba yaagiyoo bitanee ba sinttan uttisido qoodan cora asaassi kiitaa aattiidi de'ees.

Maatta miizzati darotoo yeessanaayoo agamasaa immana xayikko waayissiyaa miizzati qassi ba yelo marawukka keehennaageeti de'oosona. Hegaa mala miizzaa asay ay keenaa maaxxiyaaro gidikkonne bayzuwawu kesses.

Giyay daro heera asay issippe shiiqiddi daro buqura bayzziyonne shammiyo issipetetta duussa maarappe issuwa. Giyan asay issippe qofanne marccuwa laames.

Meran bootta gidida qumaa kattidi wottiyoo buquray de'iyaagee issoy issuwaa bolli dooretti uttidagee beettees. qassi ha buqurappe miye baggaan shayiyaa tigiyoo miishshyakka de'ees.

Ifederiya kiike moconaa doktteriya ahimeda abiyi biittee giddon oosettiya daro dichchaa oosota xomoosiyogan erettoosona. Ha xomoosuwappe issoy mojo inddustturiya parkkiya xomoosidoogaa.

La wolaytta biittan asa ubba lo'iya ubba miikko pa"a giissiya wolaytta wogaa qumayi de'ees. Hegaa gishshawu wolaytti imattaa mokkiyoogan lo'o wogay de'es geetettidi hara heeranikka sabettees.

Bootta maayuwaa maayida asatuppe qeeri naati gidduwan ya gaxaaranne ha gaxaara qassi naa"u maccaasay guyyeera qassi issi bitanee eqqidaageetu qooday muleera woqqee?

Hagee dumma dumma bollaa minttettuwaa ispporttiyaa oottiyo sohuwaa gidiyoode ha ispporttiyaa sunttaa aybaa giidi xeegiyoo? Hagan oottiyaa asatu qooday muleera woysee?

Issi macca na'ee huuphee keehi diccidi akka qassi pixada duge yeddaaggoogaara asa ubbaa xeella xeella gees. Ubba A ta michchiyo gidiyakko ta hananabay tawu erettenna.

Sintta baggaara attuma na'ay guyye baggaara qassi macca na'iyaa muumeera naa''a gididi ha nuukko kushiyaa denttidi eqqidosonaa. Eti eqqido keettayi sporttiyaa oottiyosaa.

Oroottuwaa giyogee haattaa, eessaa, geesho parssuwaanne hegaanne hegaa milatiya gukkiyabata tigganawu go'iya adussa buqura. Ha wodiyan iddiretikka oroottuwaa shammidi go'ettoosona.

Dumma dumma qumaa qommota shiishshidi issi sayiniyan wottidi maanawu shiishshidoogaa. Ha dumma dumma kattaa qommota issippe wottidi miyogee payyatettawu maaddees.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti aginaanne gallasaa qoodidi dumma dumma baalata bonchchoosona. Ha ammanuwa kaalliyageeti bochchiyo ammanuwa baalaappe issoy medihaane alemiya heetettiya baalaa.

Hagee birata milatiyaaba ba zokkuwaan oyqqi xaaxeti eqqida buquraa sunttay aybaa getetti xeegetti? appe sintta baggaara pomppaa qottay de'iyoogee ayba meree?

Hare gaariyaa bolli daro buqurata caanidinne issi sohuwaappe hara sohuwaa efeettees. Kaamee gelanawu danddayenna heeratun hare gaaree daro maaduwaa immees.

Cora oydeti issippe shiiqi uttidaageeti de'oosona. Ha oydeti darotoo moqottaappe, ankkaappenne hara hara mittaa haashidi giigissidoogaappe zo"o qalametun tiyetti uttidaageeti beettoosona.

Phuuphphuliya go'etiddi bolla galbba puulayiyo ogiya issi yelaga na'iyaa bessayidde de'awussu. Ha bessiya yelaga na'iya dumma dumma ootanna koshiyaba mulebba yootawusu.

So giddon go'ettanawu maaddiya cora buqurati zal'e keettan beettes. Hegeetuppe disttee issoy issuwaa bolli uttidagee kattaa kattanawu maaddiya al'o miishsha.

heezzu macaa naati issi sohuwan uttidi bantta kushiyannine sinttara de'iyaban wottido boncco malatiyagee aybee? heezzu naati maayido issi malaa maayoy awa bittaa asaa maayo?

Gediyaa bessiya caamma qommoy macca naati darotoo geela'oti wottiyo caamma. Ha caammaa marccoyikka hegaadan darenna gishshawunne wottanawu injjetiyo gishshawu asay a dossees.

Tukkiyaa essidi uyanawu maaddiyaameran karetta gidida jabanay beettiyaagee issi uttiyoo shidhdhaa bolli uttidaagee beettees. qassi ikka lee'e qottan osettidaagee tukkiyaa eesuwaara penttises.

Wolayttan daro dosettiya uuttaappenne miizzaappe giigiya wogaa qumay naa"u gosiya kumida maattaara aadhdhi uttiis. Ha qumaa xeellin saassoy yibeenna asi baawa.

Asay minnidi oottiyoogee namisaa woykko koshaa teqqanawu keehippe maaddiyaaba. Toophphiyan de"iyaa ubba asaykka uuttaa tokkanawu koshshees, ayssi giikko miizzaanne asaa namisaa teqqiyo gishshataasssa.

Puulatti uttida katta keettan kattaa maanawu yiya asata mokkiyo nne shoobbiyo haggaazuwa immiyageeti bootta maayuwara eqqidosona. Etappe guyyessaara ushshay doorettiis.

Dirssaa bolli katta keettaa suntta qonccissiya xuufiya woyikko erissuwa oyqqida woraqata kaquwan de'iyagee beettes. Appe sintta baagaara keehippe lo'iya darikko ataakiltteti tokettidi dicciyageeti beettoosona.

Hage ba giddon gukkiyaba oyqqiyogan keehippe go'aa immiyogan maaddeees.I immiyo go'aykka huuphiyan tiyattanawu qassi tiyettin som"uwa puulaa immanaassi maaddiya qiibaatiyaa geetettees.

Toophphiyaa giddon kuwaazziyaa kaa''iyaa cora qommo yaratuppe issuwaa gidida wolayitta dichchaa kuwaazziyaa kaa''iyaa naatu yaaraa. Ha yarayi keehippe gooba yaraa.

Issi kokaa koollaa giyoo ushshay de'iyaagaa asay shammi shammidi uyanaw keehippe dosees shin he ushshay kase ekkiyoogaappe ha'i miishshaa gujjibeeneeshsha?

Ashoy bollaa gimbbiyaanne kooliya pirootiiniya geetettiya mucurettidabaa ba giddon oyqqida quma. Toophphiyaa woggan daro asay baalaa ashuwaa miidi ufayttiiddi aattees.

Luxetta keettay luxanchchati biidi luxidi era demmiyo kawo woykko buzo ooso keetta. Maxafay qassi daro xuufiya ba gidon oyqqida luxetta miishsha.

Nu biittee itoophphee kawotettaa giddon a sunttay dottoriyaa ahimeda aaba yagetettiyaa gadawaay sinttan uttida asaassi aybakko odiidi de'iyaagee nuyoo beettees.

Qeeri naati wontto ha biittiyo laattanawu de'iyageeta gidiyo eta loyttidi dichchanaagee yelidaageetuppe naagettees. Bootta maayoti baala wodetun ufayssa qonccisanawu maayettoosona.

sinttan bulla gididi de'iyaa qassi harggiyaassi asay wogaa xalettaan woykko meeze xaliyaadan go"ettiyoo maata qommoy ayba getetti xeegettanawu danddayii eretii?

Toophphiya kawotettay ushachcha kushiyan oyqqidi oottiiddi de'iyo dichchaa oosoti awugeetee? Goshshaa oosoy dere asaa kattaa koshshaa kunttiyo abbee ay malee?

Asay ba qooriyan gidin kushiyan wottidi go'ettiyo dumma dumma alleeqoti daro sohuwan bayzettees. Ikka qassi al"o marccuwa ekkiyabanne puulaa gujjiyaba.

Darotoo macca naati bantta puulatettaa naaganawu ayssi un"ettoosona gaada qoppay? Ha macca naatu puulatettaa naaganawu maaddiya mereta imotati aybee aybee?

Koyro xekkaa shuchchaappe oosettida luxanchati luxiyo lo'iya keettay beettes. Ha luxetta keettappe kare baggaara amarida guutta naati bollaa minttettuwa oottiiddi beettoosona.

Dumma dumma so giddo miishsha geetettida bantta oosuwa oottanaassi maaddoosona. Hegeetuppe jarkkaanee haattaa ehaanaassi hegaadankka maykay maayyuwaa meeccanaassi maaddiya buquraa geetettees.

Dumma dummaqommo ciishata shiishidooga qunuunq bolli dooridooge xeelliyoode ayibaa lo''es giideti. Daro asaa keettaa geliyoode asayi wuyigee baggaara wottidi keettaa loyttoosona.

Ha giddon nu luxxetta keettan issi issi kifiliyan tiyettiwttida qalamee xeelliyoo wodiyan keehippe lo'es shin he qalamiyaa eti aappn biran shammidonaashsha?

Asay beni wolaytta keettaa keexxanaw dumma dumma mittaa qommotanne gattata go'ettidi keexxiyoogee erettidaba shin he keettaa keexxiyoogee asaa daafursennee ?

Modhdho ashoy xiiho boora shukkin beetiya keehippe mali'iyanne wolqqa immiya Toophphiyan erettida meedosaappe beetiya katta. Ha ashoy macca miizzaappekka beettees.

Isilaamaa ammanuwa kaalliya musuluume yelaga na'ay bari huuphiyan qophiya wottidi ba tohuwan cogochchidi hokkiis. Ha yelagay karetta maayuwa maayidi goynnees.

issi karetta borssay diyaagee asay oyqqanaassi keehi lo"o hanottan giigi uttiis. ikka darotoo asaa laapitooppiya giddin maayuwaa tookkidi efaanawu maadees.

Guufiyaa giyoogee cimida asay woykko wolqqay leppido asay aani zemppidi hemettanawu maaddees. Haree gamma mehe qommo gididi asaassi immiyo go'ay caananaassa.

Issi adil'e ciishsha malatiya maayuwa maayada bari dooqettido huuphphiya duge zaarada lo'iyaakkonne nessayida dawusu. Ippe guyye baggaara diyageeti karettati aseeyye?

Toophphiyaa garssan danggarssay de'iyoo heeray loyttidi naagetti uttidaagaa paranjjati kare biittappe allaxxanaw yiidi he caakkaa biyoogan nu biitteesi keehi daro biraa qanxxidi be'iyoogan ayba ufayttoosona giidetii?

Wolaytta dalgga manttiya banddiray wolaytta deriya issipetettanne oonatetta qonccissiya heezzu meray de'iyo banddira. Ha banddirassi zo'o, karettanne adi'ee ciishsha meray de'ees.

Kase toophphiya sima kiike mocona gididi daro layttatussi haggaazida mantta mokkonna dammaqi biittiyo daroban haggaazidosona. Mantta mokkonna dammaqi shemppanawu koyyidi maataa dere asaa woossidi yeddidosona.

Wolaytta keettay maataa buuccidi daddayidi tuussaa essidi kaaraa daddidi keexxiyo keetta. Woray dumma dumma kare medossati a giddon geessanawu maaddes.

Hiilanchchati urqqaappe daro qommo buquraa medhdhoosona. Hegeetuppe tamaa yuushuwan wottidi a bolli hara buquraa wottana maaddiya urqqaappe giigida miishshay beettes.

Wogga keettaa penggiyan ziiriyan issi mala karetta maayuwaa maayidi eqqida yelaga naati ayibaa qonccissiiddi de'iyoonaa? Eqqida yelaga naatu giddon gullotti uttidayi aappunee?

Zammaana maashiniyan huuphiyaa qanxxissiyogee meeziyan sooni mulaacan meediyogaappe keehi lo'o. Ha wodiyan daro asay huuphe keettaa biidi ba huuphiyaa qanxxissees.

Issi midhdhuwa xiifida sangga xiiho booray dembban barkka goynaa ba zokkuwan xaaxidi eqqiis. Ha booraa ashoy shukkiyakko baawa giishi laatamu asaassi gidees.

Toho kuwase tohuwan phonqqi phonqqiddi aaho dembban kaa'iyo salo gufantton keehippe erettiyanne dosettiya isportte qommo. Kaa'annawu keehippe aaho dembba koshees.

Shonkkooray shukkaariya dumma dummabaa qoli laqilaqissiyaga paabrikkan gelidi kiyana danddayiya dozzatuppe issuwa. Qassikka ganjjee sakkiyo asay daroto irxxissanawu uyin maaddiya dozza.

Issi ambaa dichchaa maaddiya oosotuppe issoy ogiya oosuwa, ha ogiya doonaan maaraara diccida mittaa ayba giidi xeessiyoo? Sintta baggara beettiyabay aybee?

Wolaytta biittan modhuwaa, tolssuwaa qanxxiyoogee erettida yoho. Ashuwaa be'iyo wode daatta mambbariyaaraa tushada maanaagaa qoppiyo wode, tawu doona giddon cuchchay kumees.

Biire daro qommo xuufetta xaafanawu maadiya ubbakka qassi misiliyakka medhdhanawu maadiya luxetta miishshappe issuwa. Ha luxetta miishshay luxettawu zokko meqetta gididdi go'ees.

Sigaaraa woykko hara dumma dumma bollaa payatettawu eeno giisennabata cuwayanawu kooshshena yaagiyaa xifatee zo'o meran xaafettidi asay nababanawu uttidagee beettees.

Maaraara tama yushuwan uttidi oyitta uukkiya macca asa qoodayi woyisaa gakkanee? Eti taman bashiyaa bullan baqqidi wottido oyittay woyisu komppoo?

Asay ba buzo kaamiyaa toggidi awakko biyaagaa be'iyo wode taayyo siyettiyaabay 'taanikka awude shammaneeshsha' giyaagaa. Qeeri kaamiyaa toggiyoogee tana keehi ufayssiyabatuppe issuwaa.

Nu heeran issi keehi wolqqaama katta keettay de'ees. He katta keettan de'iya kattayi cora qoommonne qassi miya asaakka kushiyara ma ma giya kattay de'ees.

Cora oydeti dumma dumma meray de'iyogeeti de'oosona. Eta sinttan issi naa"u tohuwa bootta kaamee eqqi uttidaagee beettees. Ha eti eqqido sohoy shuchchaa bollaana.

Naa''u woosa keetta asati ammanuwaa baala bonchchishin diyaa oorattaba wolayitta tebejiiniyaan shiiqidi odosona. Eta giddon issoyi boota mulxxa kutaa maayi uttis.

Sakettida asay sahuwaappe paxanaassi maaddiya keetta geetettees. Qassikka ba giddon daro harggiya kaafiya xooqqa eranchatanne giddo xekkaa eranchchata oyqqiyogan go'aa immees.

Dumma dumma misiliya medhdhanawu go'iya irssaasse xeerara ciiretti giiggidi bootta oyddiya bolli uttiis. Ha irssaasse qassi issitto issitto xaafanawukka maadees.

Dumma dumma asati ogiyaa xaphon uttidi bantta oyqqido sharaa doonaa dooyidi bayzziyoogee aybee? qassi ha bayzziyoo buquray woysu biraa ekkiyaabee?

I marees yaagiyaa meray bootta gidido shuraabiyaa maayida na'iyaa karetta kootiyaa maayada ba kushiyaan guye zaarada huuphphiyaa oyqqida macca na'iyaa eqqidaara beettawus.

Wolaytta dere asa wogaan dumma dumma qommo keettaa keexxiyo wogaay de'ees. Hagappe issoy meesho keettaa keexiyo ogiyaa gidishin keehippe akkidi keexettees.

issi zo'o mera qaalamiyan tiyettida keettaa matan de'iya keehippe xoqqu gidda biraatappe oosettidagee aybee? biraatappe oosettidagaa yuushuwan de'iya dirssay aysi direettidee?

Yeechchay dumma dumma qumay mooretenaddan kammiyo uuttappe woykko muuzziyappe beettiya aahonne pidda boncco. Ha uuttaa woykko muuzziya bonccoy mehetti maanawukka maades.

Shuchchaan keexettida lo"i giigi uttida woosa keettaa dirssaappe ha baggaara mittaappe merettida sanqqayi des. Ha sanqqay ayiba mera qalamiyankka ti''ettibeenna.

Qooriya heeran dumma meray qassi xade baggay bootta gidido addussa maayoy beettes. Ha lo'iya maayoy sintta baggaara masqqaliya misilee des ikka ammanuwa qonccissanawu maaddes

Ay ooso keettankka he ooso keettaa qonccissiya woykko erissiya erissoy woykko xuufee de'ees. Ha xuufee zemen bankkiya qonccissiya xuufe geetettees.

Woraqataa koppe oottiyanne pirintte oottiya maashiineti asaa naata daro daafuraappe shemppissidosona. Ha maashiinee yeenna wode asay woraqatata kushiyan xaafiiddi takkidosona.

Daro xaacetti issi mala maayuwaa maayidi yafaran eqqidaagetti bantta kushiyan oyqqido olaa miishshay aybba geetetti? Ha ubba xaaceti bantta doonan wotiddoge aybbe?

toophphiya asaa oonatettaa qonccissiya cora qommo shuchchaappe oosettida miishsati diyaagetuppe baggati hagan beetoosona. beni wode asay shuchchaa massidi akka qoxxoosona.

Koskkiyaa karen woykko bayzziyoonne shammiyoo keettaa karen dumma dumma buqurati de'iyaagetu sunttay aybaa aybaa getettii? etu gateekka shammanawu woysee woysee?

Agunttay xeerara keehippe lee'enne qara gididda asanne hara medosa cadiddi daro qohuwa gattanna danddayiya dooza. Ha doozay mela gididda heeran mokkees.

Bazzon mittay diccidi dari de'iyoosan cora asatinne qassi kawuwaa seeraa nanggisiyaa xaacetti qanxettida mittaa awu miyiidi de'iyoonaa? eti de'iyoo sohoykka awee?

Jabana tukke asay galla galla peeshshan uyiyo asaappe azanuwa diggidi pashkki oottiyo ho'o ushsha. Jabanay qassi kushe hiillanchchiya ba eran urqqappe medhdhiyo buqura.

Meretan issi heeray hara heerappe keehin dummattees. Bagga sohoy deretin bagga sohoy dembbattin bagga sohoy qassi aaho shin ha ha sohuwan asi de'i?

Tammay mitta woykko hara buura miya qumaa kattanawu maadiya poo'uwa woykko ho'uwa wolqqa. Ha wolqqay melidda mittanne dooza miiddi eexxes.

Orttodookise woosa keettaa karen cora asay uttidi dumma dumma yetta miishshata baqqiiddinne shociiddi de'oosona. Hegeetuppe sinttaara de'iyageeti eta kaaleettiya asata.

Giyaa giyoogee asay issi ba koyyidobaa shammiyoonne bayzziyoo cora asay beettiyoo sohuwaa. Miizzay giyan bayzzetanawu yiidaagee daroy ba maaran maaran eqqiis.

Booray sooni asaara issippe de'iyaa meedoosa gididi goshshawu go"ettiyoonne hara qassi ashshuwaakka immiyoogan etetidaagaa. Issi cima aaway huuphiyan qophiyaa wottidi booraa goyyiidi de'ees.

Cora maccanne attuma xaaceti heezzu yapara medhdhidi ubbayikka bantta huuphiyan qophiya wottidi banttaagaa kushiya xaaxidi ogiya doonan eqqidosona. Issoy awa biiddi de'i?

Zal"ee asay miishshaa demmanawu oottiyo ooso qommotuppe issuwa. Nu sooni taappe kaalo na'iya de'iyaara beetti qaaxxaba maxiniya; shuquwaanne okashiya shaakkennan gede zal"awusu.

Naa'u asati iray bukki irxxissibeenna mela goshshaa bolli zerenaakko lo'o. Ayssi giikko mokkenna mokkidikka diccenna diccikkonne lo'o murutay aappe demettena.

Cora ushsha qommoti bayzzetiyoonne shammiyoo woykko de'iyo sohuwaan issoy issuwaa bolli kuuretti uttidaageti beettoosona. He sohuwaapekka daro asay biidi shammees.

Seeraa naagissiya issi xaacee issi sohuwan eqqidi haasayiiddi de'iyagaappe guyye baggaara hara asati corattidi oydiyan uttidosona. Ikka ba kushiyan woraqataa oyqqi uttiis.

Xeellin xeellinkka alenna puulattida na'iya ba menttershshaa suutta kule malatissada bootta maayuwara eqqaasu. Ha na'eeppe guyyeera ceegatettaa giya xuufetee de'es.

Keehi daro asaa oyqqanawu danddayiyaa yaa'aa yaa'anawu go"ettiyoo adaraashshaa giddon uttida asati aybaa milatiyaa maayuwaa maayidonaa? ha asati qassi ayssi shiiqidonaa?

Wodiyan wodiyan bodditte ambbaa aysuwa kaalettiyo qaadaa demmidaageeti wogga abbaa zeeruwassi daro miishshaa shiishshidosona. Ha izaawatuppe mantta baqqala phawulooso, mantta saamu'eela fissaynne haratikka sintta xeera.

Tukkiyaa xiilliyaa giyoogee tukke shaa'ettidi kiyidaagaa udulan caddin liiqida xiilliyaa giyoogaa . Mooqee woykko mankkay asaa naatussi immiyo go'ay qumaa kaashi kaashi maanawu maaddees.

Issi keettaa asati bantta naata idimmidi eqqidaageeti beettoosona. Eti ubbayikka bootta maayuwa maayidi banttawu de'iya issipetettanne bantta naatussi de'iya siiquwaa qonccissoosona.

Wolaytta moottaa giddon de'iya qeera giyatun dumma dumma masuha qumatettawu maaddiya kattati bayzettoosona. Ha giyan bayzettiya masuha kattatuppe shukkaaree, boynaynne harabatikka beettoosona.

Sinttaara adil"e ciishsha meray de'iyo kaamee eexxana danddayiya gukkiyabata bootta bottiyan tookkidi yees. Appe guyyeera qassi kattaa tookkiya gooshaawa kaamee de'es.

Issi amaridanne dumma dumma qommo buqurati duuxxidabaa woykko pooshettidabaa oyttiyobata gidishin, ha buquratu sunttay oonee? Etawu dumma dumma meray de'iyaageeta gidiyo wode, ay mala meraa?

Tumma issitto issitto coo gaada qoppiyoode gamma mehiya goobatettay malaales. Keehippe deexxiya daro buqura zokkuwan caanin aybbakka hanenan coo giidi hemeetes.

Manggoy miyo wode mal'iyaanne ba giddon vaytaaminiyaa oyqqida miyo mittaa ayfetuppe issuwaa. Mangguwaa bayzidi daro miishshaa demmiya Mino goshshanchchati de"oosona.

Cora macca asaynne cora attuma asay issippe shiiqidi sarotettaa zataa poliiddi de'oosona. Ha asaappe baggay sa'an gulbbatidi attaagee eqqidi uttiis.

issi mussiliima bitanee buuchchaa dichchidi diyaagee baappe qantta bitaniya ayssi qoomidee? qassi hankko bitaniyassi bola baga bootta shuraabee ay qonccissii?

Yeechchay uutta woykko muuziya boncco gididi asaa naatussi dumma dumma hagaaza immiya dooza boncco. Ha bonccuwan unccanne oytta uukidi meettes.

Nu biittan goshshanchchay oottidi lo''o murutaa demmanawu koshshiya cora qommo lo''o zeretta qommoti de'oosona. He zerettatuppe qassi qalame badalaa shammanawu keehi koyyaydda days.

Karetta caammay garssa baggay bootta gidi uttidoogee bootta xaraphpheezza milatiyagaa bolli uttidaagee beettees. Ha caammaa attumay maccaykka gede wottana danddayiyogaa.

Wolaytta moottaa giddon de'iya deretiya heeratu shoobban daro asay keexxidinne goshsha gadiya kessidi de'ees. Ha deriya shoobban oosettiyabatuppe amaridaageeti uuttaa, gisttiyanne banggaa.

Naa"u naati issi keettaa karen uttidi issoy ochcholliiniya shayiya uyiyo wode issoy qassi A matan uttiis. Eti allaxxiiddinne shemppiiddi de'oosona.

Kaamiyaa giyoogee asay issi heeraappe hara herawu baanawu go"ettiyoo zammaana wodee ehiido miishsha. Issi bootta meran tiyetida kaamee ogiyaa gaxan eqqiis.

Xossay saluwaanne sa'aa qassi aani de'iyaa meretaa loytti medhdhis. Ha beettiya doozzay heeraassi carkkuwanne puulaa immiyanne heeraa naagiya sa'aa meretaa.

Issi arssa ordde mishiriya kushiya biradhdhiya pude malaatada aybakko yootaydda de'iyara beettawuus. Ha A yootaydda de'iyobay miidiya bolli yootaydda de'iyogaa qonccissees.

Cammiya ushshay zaytee dariyo qumma miidi uyiyo mattoyiya woykko yiicoyiya ushsha. Ha ushshay dumma dumma doozaa bonccuwappenne anuwappe pabirkkan meretees.

Deretettaa sarotta naagissiyageeti maarara eqqidi bantta meeziyaa oottidi ettako yiida immata asa mokkidi ekkidi de'osona. Ha ubba asaykka woykko sarotetta naagisiyaageeti bantta huuphphiyan wottido zo'o kopiyawu malatay aybe?

Ajjora soossoy wolaytta dalgga manttiya bolooso bombbe ambban de'iya keehippe malaaliya dolla meretta. Ha soossoy keehi xoqqa deriyappe woxxiya meretta haatta.

Keehippe daro baanattida qeeri so kaameti morettidageeti maaraara eqqidageta issi yelaga na''ayi waatiddi dii? Eqqida kaametu qoodayi woyisaa gakkana danddayii?

Issi keettay beettes ikka sa'ay, kaaraynne yuushoy bootta gidishin a giddon cora asay issoy issuwaara uttidaagee beettes. Hageekka katta keettaa gidishin dumma dumma katta gelidi miyoosaa.

Dumma dumma miishshatti bayzzetiyo sohoy suuqiya getetees. Hagaamala sohoti supper markkettiyaa geetettoosna. A giddonikka dumma dumma kare biittappe toophphiyaa yiida katta ayfe, so biittaa giddon giigidabatikka deosona.

Issi heeray ba giddon dumma dumma meedosatanne doozata oyqqees. Qassi etikka bantta giddon doozati meedosatussi meedoosati doozatussi cora go'aa immoosoan.

Daro toophphiya biittaawati bantta Keettaa sawettanawu ixaanaa cuwayiyo buqurati aybippe merettana danddayiyoonaa? Ha cuwayiyo buqurata awappe shammanawunne waatidi go"ettanawu koshshii?

Qeera maahiya maray bawu shankkatiyobaa koyyiiddi akeekan eqqi xeellees. Ha maahee eqqido heeray aaca malatiya lo"iya maatan kametti uttidoogee erettees.

Issi asi ba puula keehi naaggissanawunne alleqquwa gujanawu sintta xekkan doorees. Hegekka asassi meretan mokkiyaaga,i asassi immiyo go'aykka hegatton keehippe cora .

Ha"i ha"i daro heeratun dumma dumma maayuwa wottiyo saaxineti zammaana ogiyan merettiiddi de'ees. Ha maayuwa wottiyo saaxineti maayoy moorettennan takkanaadan maaddoosona.

Ortodokise woossiyo keettan de'iyaa geeshsha meqidesiyaa keexettay hara keettatu keexettaappe dumma. Geeshsha meqidesee irzzotana hani ekkidi bollan qassi masqqalee de"ees.

Wotaadarati woykko kawuwa keettaanne dere asaa naggiyaageeti bantta zariya dabbuwaa ba so asaa ubba olidi kawoy kiittoson wottosan de"iyaa asata. Asa ubbay eta bonchchanawu koshshees.

Ambbatu heeran de'iya luxetta keettatussi darotoo aaho ispporttiya meezetiyo man"ee baawa. Hegaappe denddidaagan luxanchchati guutta sohuwaninne injjetenna hanotan ispporttiya meezetoosona.

Ayfe tukke azalatetta yeddissiya ubbakka qassi xiskkuwakka xayssiya keehippe ali'onne koyettiya gade gidon mokkiya ho'o ushshatuppe issuwa. Ha ushshay keehippe maaduwa imees.

Wolqqaama gonggoloy de'iyagaa giddon issi arssa bootta bitanee sa'an uttidaagee beettees. Ha bitaniya sinttan wolqqaama ollay de'iyo wode miyyiyan naa'u asay de'ees.

Nu heeran issi mati dooyettida puuliyaa kaa'iyoo keetta de'iyaagan taani ta laggetuura he sohuwaa baada kaa'in eti miishshaa qanxxidosona shin daro biraa qanxxidonaashsha?

Cora asay issippe shiiqidi mittaa puutiya oyqqidaageeti de'oosona. Mittay heeraassi irxxa carkkuwa ehiyogan keettaa keexxiyogaaninne hara cora qommo go'a immiyogan erettees.

Bolla baggaara maayidooge hadiya geetettishin ayyo go'aykka qassi wolayttatettaa qonccissiya alleeqo maayo geetettees. Guyye baggaara de'iyaage asay shemppanassinne kattaa gelidi maanaassi maaddiya kattaa miyoosa geetettees.

Issi daraphpha malan oyddu asati uttidaageeta gidishin, eta giddoppe maccaara bakushiyan mobayiliyaa oyqqa uttaasu. Mobaylee qaaxxiya silkke qommo gididi asaa issuwaa issuwaara carkkuwan gattees.

Issi dembba sohuwan issi bitanee toggido mehiyaa sunttay oona geetettii? Ha bitanee bahashiyan ay oyqqidee? Appe ya baggaara de'iyaabati aybee aybee?

Asaa naati era wkkanawu maaddiyaa sohaappe issuwaa gididaa ha sohuwaa sunttayi ayiibee? Ha sohuwaan uttidi nababiyaa tamaaretuppe macca xallayi woyisee?

Dumma dumma ushshaa qommoti de'aygeetu giddon panttaa ananaasiya giyo ushshay darotoo asay ufayttidi uyiyo ushshanne mal"iyagaa. Marccuwakka wolqqaappe daruwa ekkenna.

Uuttaa tokkin gaakkidaagaa haashidi unccaanne itimaa kesseettees, itimay qassi wolaytta biittan wogaa quma geetettiyaageetuppe issuwaa. Uuttay asay miyooba xalla gidennan mehiyaassikka miyooba.

Akaafay biitta bookanawunne kaashsanawu maadiya biratappe meretiya goshshanchcha so gido miishsha. Ha miishshay keehippe maadiya biitta bookiya qaranne sitti giida buqura.

Alamee asaa naatussi maara gidenna ayssi giikko lo'iya naati hiyyesa keettan daro metuwan dicces. Qassi suriya keettaa naati haray atto sa'aappe xiqquwaakka denttenna shin som'oy lo'enna.

Goshshay liiqidi goyettin xokkin mokkidi gakkida amarida doozzay beettes. Goshshay booran woy kaamiyan biittaa liiqissidi goyyin kattaappe daro murutaa immes.

Issi kere tamaa bolli uttidi penttiidi de'iyaagaa miyiyaan qoodan naa"aa gidiyaa badalaa mittati shaletti simidaageta xiixxiyoogaa miyiyaan de'iyaa shuchchaa sunttaa aybaa giyoo?

Buqurata wottanawu giigissi wotido 'madardariya' bolli qooday daro gidido karetta karttoniya kumidabay beettees. Garssa baggaara qassi 'Nice' yaagiya softee goozetti uttiis.

Damotta xale keettaa yaagiyaa xifatee beettiyaagaa xeelliyoodeappe garssa baggaara dumma dumma malaatati beetiyaageti de'oosona. qassi ha malaatatikka kiitaaa aattiidi de'oosona.

Keehippe iri bukki erenna sohuwaa milatiyaagee meraarakka bullati uttidagee awa heeraa getettii? Qassi appe ya baggaara de'iyaa issi asa milatiyaagee aybee?

Keehippe qantta gidida macca na''eeranne keehippe qa adussa gidida na''eera issippe kushiyaa oyiqettidi boosona. Eti naa''ay ayibinkka gayttenna keehippe phalqqetta.

shuchcha ogee adussay diyaagaappe miye bagaara keettay beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Shaafati waaruwan Kattaa zeranawu, miizzaa ushshanawu, maayuwaa meeccanawu, bolla meecettanawune hegaanne hegaa malabatussi maaddoosona. Shaafaa heeran de'iya asay waaruwan daro go"aa demmanawu daddayoosona.

Issi kaamee yaanne haa simerettiyoo sohuwaan issi kaattaanne mittaa woykko hara buquraa caaniyaa wogga kaamee hemettiidi de'iyaagee beettees. qassi ha kaamee miishshan daro.

Naa"u keettaappe gidduwan bootta woraqataa bolli xaafetti uttida aayeeso katta keettaa giya xuufe beettees. Ha xuufeekka issi heeran de'iya katta keettaa suntta qonccissees.

Timirtte keetta gelido koyro gallassa yaagiyaa oyddu miyiyaa xawulla oyqqida issi qiiba na'eppe guye baggaara maataa meera ciishshaa dirssay puulattida keettay ayba keettee?

Kare biittaa wottaa annaacee kuuyettoogaappe guyiyan wottan sintta xeera gididi ubbaa xoonidi koyro xekkaa xaafissida wottanchchati daagaa ekkidi ufayttiiddi de'oosona.

Toophphiyaa banddira miyiyan wottida issi heera ayssiya gadaway wolaytta televzhniyaa sinttan uttidi kiitta attidi de'ees. Ha biittaniyappe garssara wolaytta doonan xaafttida oduwaa xeeliyabatikka de'osona. Ha gadaway ay haasaiydi dei?

Saate wodiya qoodanawu maadiya zamaana hiillaninne eran merettiya wode ehiddo malaaliya buqura. Ha elekkitroonikke buquray wodiya woykko saatiya qoodanawu maades.

Abeeti hagee awa ambbaakkonne. lo'eesi gaanawu yaa xeellin haa xeelliyagaashi pooqe de'iyagee ubba ayba lo'ii? Tankka de'anawu haniyagaashin kiyada yaa baagooyye!

Issi maati darenna sohuwaay beettiyaagaa heran qoodan daro gidida attuma naati maarara bantta tohuwaa bolli uttidi sa'aan aybaa oottiidi de'iyoonaa?

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurata kaqqidoogee de'iyagaappe amaridaageeti qoncciyan de'oosona. Hegeetikka santtaa ancciyo woykko unccaa qanxxiyo gonggiya malatiyageeta geetettoosona.

Issi dure asi bawu koshshiya ubbasaakka kaamiyan manddarees. Hegaa xalla gidennan ubba qassi ba kaamee keehi lo'ana mala giidi ciishshaakka wottidi puulayees.

Caccara woykko boottane karetta meray de'iyo miizzati bari gaaxaataa giddon qashettidi maataa miiddi beetoosona. Mizzay booraa gidikko gadiya goyyanawu qassi macca miizzay maattaa go'ettanawu maaddoosona.

Loomiyaa qanxxidoogaa naa"u kessada issi geela'o na'iyaa ba som"uwaan ayssi tiyidaakko oonee oychchanay? qassi hagee tiyettiyoogee aybawu maaddes giidi tiyettiyoonaa?

Issi yaa'aa giddon daraphphay de'iyoo man''iyan dumma dumma qommo banddirati de'iyaageeta gidishin, ha banddiratu giddoppe maata mala, adil''e ciishsha meraynne zo'o meray Toophphiyaa banddiraa.

Issi keettaa penggen issi bootta maayuwa adussaa maayida na'iya tukkiya essada assi koshshiya ubbabaa kunttada cheeccaakka laalada tukkiya duuqqaydda de'awusu.

Loome ba giddon daro guxuniya woriyanne asaa naata harggiyappe pattiya caaliya miyo mitta ayfe qommo. Ha mitta ayfe ho'iya heeran mokkes.

Toophphiya giddon daro luxeetta keettan geliyoodeenne kiyiyoodee Toophphiya yettaa yexxiidi kiyoosonanne geloosona. Yettay yexettiyoo saatiyan Toophphiya banddiray qassi pude kiyees.

Issi shuchchan keexettida phooliyaanne zammaana keettaa sinttan diya puulayanawu tokkido ciishsha meray ay malee? Ha lo'iya keettaa keexxida uray oonee?

Gosee turaddan keehippe aduqiddi mokkiya maataa tigganawunne qassi dumma dumma qeeri buquratta yegganawu maadiya so gido miishsha. Ha miishsha darotto maata tigganawu go'ettetes.

Laaletti uttida deexoy de'iyo miishshaa asa wolqqi koshshennan bawu shiishshidi bawu dooriya zammaana kaameti eqqidosona. Ha kaametussi naa"u achchay kiyi uttiis.

Heezzu attuma asati bazzo malatiya mittay maatikka baynna sohuwara awa biyakkonne hemettiiddi de'oosona. Ha heezzu asatikka bantta huuphiyan awaappe attiyobata wottidi boosona.

Asay bari sooni cora miizzaa haariyogee keehippe lo'o. Ayssi giikko appe bayzzidi go'ettanawu qassi macca miizzaappe maattaa oyssaakka demmanawu maaddees.

Zammaanatettay yelagatussinne daro hara asatussikka bollaa looxigissiyogan puulatettaa gujjiya looshiineta ekkidi yiis. Ha looshiineti maaddiyaba gidikkonne shammiyo Gates wodiyappe wodiyan gujjiiddi de'ees.

Alamiya giddon daro qoodin wurenna doonay haasayettee, xaafetteesinne nabbabettees giyogaa. Gido shin inggilzzatto doonay nu toophphiyan tamaaranawu maadiya doona geetettidi erettees.

Issi dirssaa xaphon keehi cora meheti de'oosona. Booray asaa naatussi cora go''aa immiyoobatuppe amaridaageeti, shukkidi ashuwaa maanawu, goyyanawunne A galbban karaabiyaa waaxanawu maaddees.

Wolaytta dere asaa laytta laamiya baala gidida gifaatay bodditte ambban darotoo bonchchettees. Ha dere asaa baalaa salo gufanttuwan eretissiyogan wolaytta televizhiinee daro beeraa bessees.

Heezzu asati maaraara uttidi bantta sinttan ay wottidi oottiiddi de'iyonaa. Qassi etappe issi bitanee ba kushiyan aybaa oyqqidi haasayiiddi de'ii?

Puuttuwaappe dadettidi wolayttan asay maayanaassi maaddiya alleeqo maayo gididi go'aa immees. Mittay asay shemppanassinne Karen tokkin kuwa gidiyogan daro go'aa immees.

Bootta shamisiya garssaara maayada bari huuphphiya adussan duge sikissa yedisada haasayaydda de'iya na'ee maray aybee? Ha na'iya ba kushiyankka aybaa oyqqadee?

Ha xeelliyo wode zo"o qalamiyan tiyetti uttidi gidduwan amaaratto machchallan xaafetti uttidaagee heezzantta kifiliya maxaafaa. Ha maxaafay luxanchchatu maxaafaa gidiyogee qoncce.

Mankkay woykko mooqqe dumma dumma katta mooqqiddi woykko kaashshiddi maanawu maadiya so gido miishsha. Naa'u mooqqe kaatta bolli eqqiddi giigis.

Attuma naatu huuphiya giigissiyo keettaa. Ha mittaappe oosettida buquray dumma dummabata huuphiya qanxxiya asati wottanawu maaddiya qalamiyan tiyetti puulatti uttis.

Issi suuqiyaa giddon dumma dumma qommo bayzziyobati de'iyaageeta gidishin, eta giddoppe issoy phuuphphulliyaa. Phuuphphullee kuttuwaappe beettiyaba gididi bollaa koolanawunne gimbbanawu maaddiya pirootine.

Dere deretettaa giddon daro urqqaappe buquraa medhdhiyaa hiilanchchati de'oosona. Bashee badala gidin tukkiya dumma dumma katta ayfeta shaa'anawu maaddiya buquraa.

Yanxxillay maayuwa kiriyappe merettiya iraappenne awappe naagiya buqura. Ha yanxxillawu daro qommo meray de'iyo issoy issuwa matan walakettiddi lo'idde de'ees.

Issi kare biittaa onatettay de'iyoo asa milatiyaa asi ba qooriyaan wolaytta wogaa mayuwaa woykko dungguzaa xaaxida bitaniyaa sunttay oona getettii?

Dumma dumma maxaafata nabbabiyogee aassidi qoppiyo kahaa dichchiyo gishshawu "nabbabiyogee kumetta asa oottees" yaagettees. Maxaafaa nabbabidi bantta de'uwaa laammida daro asati de"oosona.

Issi wogaa qonccisanawu maayiyoo maayo qommo getettiyaa abeshshaa getettiyaa maayoy woysu biraa ekkanawu danddayii? qassi ha maayuwaa meraykka ayba meraara de'ii?

Wolaytta wogaa maayoy woykko macaran Wolaytta banddiray de"iyo bullukkoy keehi puulannne qassikka maayida asaakka keehi puulayiyaagaa. Daro asay bullukkuwaa maayidi yexxiiddi Wolaytta telebizhzhiiniyan aadhdhoosona.

Puphphullee kuttuwaappe beettiya, nu bollaa gimbbiyaanne kooliya pirootiiniya oyqqida quma. Ha wodiyan de"uwaa al'otettaappe denddaagan kuttuwaa phuphphullee giyan iita al"ees.

Wode ehiido zammaana komppiiteriyaa yaagiyoo maashiniyaa sinttan cora yelaga maccanne attuma naati uttidi a go"ettiidi de'iyaageti beettoosona. qassi ha naati appe darobaa tamaroosona.

Huuphiyaa binnaanay macca asawu keehi puulaa immiya bollaa kifiletu giddoppe issuwaa. Aduqqidi diccida huuphiyaa binnaanay maccaa asaa haahuwan xeelliyoode ayyettees.

Biron giigidi de'iya sohuwan asay tohuwan hemettanawunne qassi kaameekka hemettanaw giigi uttida ogee de'ees. Ha ogiyaappe gidduwa gede zin"iday aybbe?

Dumma dumma asay ba qooriyan gidin wotyidi go'ettiyo cora alleeqoti de'oosona. Hegeetikka hayttaagee, kushiyagee huuphiyagaa gididi shammanawukka keehi al"iya buquraappe issuwa.

Issi suuqiyaa karen dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratuppe issoy wuygen hiixxiyoo minxxaafiyaa. Minxxaafee wuygen alleeqodan hiixxidi keettaa puulayanawu maaddees.

Cora mitta qommoti issi heeran toketti cippi gi uttaagee he heeraa daro loyttees. Harabay qassi hegaa mala mittati cora meedoosatuyyo keetta gidoosona giyogaa.

Salo guufaanton asaa naatussi go"aa gidiya kaace miizzaati buulla kaarettanne zo'o giididi maara maankka naagidi eqqidossona. Miizzatikka maatta pilaa oyissaa go"aa asaa naatuusi immosoona

Qeesee ammanuwa aawa gididi dumma dumma ammano golletun leemisuwaassi taabbootan kaalettiyaga gididi go'eees. Bitanee ba huuphiyan oyqqidoogee qassi iraappenne awaappe attanaassi go'ees.

Mitire adusatetta woykko geessa likkiyo zamaananne keehi daro go'a immiya paydduwan qonccissiyo zamaana miishsha. Ha buquray darobattussi adusatetta likkanawu maadiyogan erettes.

Mittappe giigida keettayinne qassi sa'ay Shuchchan giigido allaxxiyo sohoy beettes. Tukkenne katta keettay wodallati, geela'oti woykko gastta asay bantta miiretuura allaxxanawu lo'iya Soho.

Lume gizo asaa huuphphiyaa payyatettaa naagiyaageeti layttan layttan daro huuphe sakkiyo asaassi xaliyaa gishoosona. Huuphe sakkiyo asa ubbay lume gizo huuphphiyaa payyatettaa naagiyaageetun be'ettikko lo'o.

Toophphiya ubbappe dariya woykko gita giya sohuwa keexxettidda shuchcha keetta biitta sa'a bolla a mala keetti de'iyaba malattenna. Ha keetta keexxoy keehippe malaales.

Maxxaafay keettan daro maxxaafay issi issi luxiyageeta huuphiyan huuphiyan gakkennaagee shiiqi uttidonaa. Ha maxxaafa keettan cabboy bayinna gishshawu naati go'ettees.

Wolaytta dicha toho kuwasiya cita kaassanchchatti bantta kaasa maayuwa maayiddi yafaran eqiddi aybba lo'iyoona! Ha kaassanchchatti hoolliya payddissiyode asi ubbi ufayssan guppi guppi woxxes.

Qaare bambbaree ayfiyaa zerin woykko puutiyaa tokkin mokkiyaaba gidishin issi issi asay kokkaara usttidi mees. Qaare bambbaree a xalla miikko gomppaa xuuggees.

Daro as kushiya merettiya asa naatu qooriyan wottanawu lo'iya darobati de'oosona. Hegeetuppe qooriyan biray asay darosan wottidinne qassi azinay ba machchees shammi immiyo miishsha.

ha sohuwan beettiya naati issippe eqqidi haattaa duuqiidi beettiyaageetussi meray keehi karetta. etawu maayuwassi baggay keehi qita. ha haattaykka daro go'aa immees.

Asay ba de'uwaa kaafaanawu dumma dumma qiiba zal'iyaa zal'ees. Hagaappe issoy muuzziyaa , appokaduwa, mangguwaka sharan hiixxidi zal'iyoga hegadan zal'iyogana.

Kaamiya giigissiyonne moorettida buqura laamiyo miishsha bayzziyo keetta qonccissiya erissoy xoqqasan kaqquwan de'ees. Ha erissoy puulane zamaana shuchcha keettan kaqqettiis.

Keettay asaa naati de'anawunne so medossati de'anawu maaddes. Ha keettay godaa qoo'idi essidi urqqaa munaqqi caddidi qorqqoruwa bollaara mayizzin keexettes.

Katta keettay attuma asay kattaa son kattiyoogaappe ka'i uttidaagaa ba marccuwan shammidi miyo sohuwa. Ha sohoyikka namisaa eesuwan zaaranawu ellelliya asay go'ettiyoogaa.

Naa"u tohuwaawa motoree naa" u asaa woykko issi asaa caanidi asay ba koyyidosaa gattiyaaba. Luucciyaa woykko pesttaallee asay ba koyyidobaa a giddo yeggidi oyqqanawu maaddees.

Kuttoy asaa naatussi daro go'aa immiya so medoosatu giddoppe issuwaa. Kuttoy achchay baynna, sheeshshaa she'ennanne xanttaa xanttenna qeeri so medoosa.

Issi dooya de'iyaa keettaayo kare baggaara de'iyaa mittaa giddon cora asati eqqidaageti beettoosona. qassi ha baggaara naa"u goomaara de'iyaa motoree eqqidaagee beettees.

Macca asay abbe ixeta woykko shahaara gidiyo wode toohoy un"ettiyo gishshawu daro kayyottoosona. Abbe ixeta macca asay issi issi Galla " ta yelanawu danddayikke" goosona.

Sitti giida ogiya bollan sinttaara kaalettiyara xaacetu kaamiyo gidishin A caana uttidoogee aybay? Ha kaameti corattidi awappe awa biiddi de'ii?

So buqurati leemisuwawu jabanayi, siineenne irkkabooteenne cora qommo soo miishshati beettoosona. Ha buqurati tukkiyanne hara uyiyobata penttissanawu woyikko suulissanawu maaddiya so buqura.

issi macaassiya ogiyaa doonan diyaara eqqada ba sinttan daro dumma dummabata bayzzanawu ehiido sohoy awa heeree? ha jooniyaa kummida miishshay aybee?

issi bayziyonne shammiyo sohuwan maraara zo'o miishshaay uttida giddon de'iyagee aybakkonne ereeti? so giddon uttanawu maadiya miishshay appun asay uttanawu maadiyakkonne ereeti?

Zo'o kaame keehippe deexxiyanne gitaa buquraa woykko biittta issi sohuwaappe hara sohuwaa caaniddi efiya zamaana ali'o miishsha. Karetta guuta kaame asaanne kawusha buqura caaness.

Mochchenaa booraago gonggoloy daroti allaxxanawu dooriyo, Wolaytta moottan de'iya zannaqa sohotuppe issuwaa. Asay mochchenaa booraago gonggoluwaakko shiiqidi a matan pootuwaa denddees.

Mittappe ayifida dumma dumma mitta ayife murutata bayizziyoo zal'e keetta penggen cora qommo mittaa ayifeti de'oosona. Cora muuzzeti zal''e keettaa penggen kaqetti uttidosona.

Nu heeran daro biittaa ootti miidi aqiyaa asay de'ees. Donoy goshshanchchay biittaa gooyyi liiqissidi tokkin unkkotiyaa katta qommo gididi a kattidi miyo wode poqqettees.

Iitanne mooro oosuwa oottidaageeti bantta kandduwa poshettiyo sohotuppe issoy kandduwa poshiyo eqota. Ha eqotay iita eeshshaara de'iya izaawati bantta eeshshaa laammidi lo"anaadan gita go"aa immees.

Ambbaa puulayiya daro doozati diyageetuppe ha baggaara ogiya doonan giigissi wottido oydiya bollan issi na'iya bootta maayuwa maayada uttaasu. Ha bootta maayoy lo'iiyye?

Misimaare keetta keexxanawunne qassikka dumma dumma dirssa dirannawu maadiya paabirkkan merettiya lee'e qara miishsha. Ha qara miishsha qoxxiddi keetta keexxanawu ekeetes.

Wolaytta moottaa qonccissiya zannaqa sohotuppe issoy ajjooraa soossuwa. Ha wolqqaama zannaqa sohuwa yelagati dumma dumma wodetun xomoosoosonanne bantta huuphiyakka pashikkissoosona.

La wolaytta woga bessiya yettaynne maayoy keehi lo'ees. Macca naati wolaytta wogan adussa qamisiya bootta kiriyaappe giigidaaga maayidi yexxiiddi bantta biitta wogaa qonccissoosona

Issi ambbaa giddon adaama qorqqoruwa giyo al"o marccuwa ekkiyagan keexettida lo'iya keetta xalaalay kumiis. Ha qorqqoruwan keexxiya asay keehi dure asa.

Puutiyaa giyoogee wogga mittaa ayfiyaa biitan moogin mokkiyaa biittaa doonan de'iyaa qeeri mittaa giyoogaa. Issi bitanee puutiyaa eta maaran maaran giigissiiddi de'ees.

Wolaytta moottaa giddon de'iya daro zannaqa sohotuppe issuwa gidida Ajjooraa soossoy Sooddo ambbaappe woysu kilo mitiriya haakkii? Ha sohuwa layttan woysaa gidiya asay xomoosii?

Wolayitta telebizhzhiine xaabiyan dumma dumma oyshaa giigissidi ogiyaara biya asaappe oychchoosona. Eti oychchiyoobaykka wolayttatto doonaaraa gayttabaa, de"uwaabaa, miichchiyaabaanne hegaa malatiyaabata oychchoosona.

Beni wolaytta asay olaa olettanawu daro tooraanne mashshaa oyqqidi kiyees. Hegaappee guyyiya woraa haakkidi biidi do'aa caddidi woroogaappe guyyiyan gaassaa tookkidi yexxiiddi yoosona.

Qoodan keehin cora attuma naatinne macca naati ziiriyan de'iyageeti awan uttidabanne ayssi issi sohuwa shiiqidaba malatiyonaa? Eta giddon uttiday aappunee?

Hageeti wolaytta asay gidiyogan erettoosona ayssi giikko eti maayido maayoy wolayttumaa qonccissiyagaa. Eti maayido maayuwaa meray zo"o, bootta, adil"e ciishshanne karetta meraara de'ees.

Adil'e Meray diyoosan oosuwaa oottana koyyiya asay suure be'ana mala ooso erissuwa giidi xaafetti uttis ha beettiyaagee zemen inshuransiya geetettiyaagaa.

Ha bayzziyoosaninne shammiyoo suyqiyaa giyoo sohuwan issoy issuwaa bolli kuuretti uttida mittaa ayfee bari huuphiyawu ayba getettii? a meraykka ay milatii?

Naa"u maccanne attuma gidida asati sinttaara de'iyaa bitanee ba kushiyaan gonddalliyaa oyqqin qassi mishireeppe sintta baggaara de'iyaa toggiyoo medoosaa sunttay aybee?

Shooqan zerin gakkida gaashiya giddoppe heezzu asati sharafaa maxxiidi beettoosona eta giddoppe ha kattaa goday oone ? Woykko eti miishsha oottiyaagete?

Booraa shukkidi gedaa ashuwaa qayye qanxxi qanxxi miyoogee asaa naatu payyatettaa naaganawu keehippe maaddiyaaba. Booraa gedaa giyoogee modhdhotettay shiiqi uttidosaa giyoogaa.

Tamaareti luxanaw maaddiya xuupeta xaapiyo mittappe meretti giigida karetta saleeda. Era eti demmanawu maaddiyaba odiya mino gastta eta tamaarissiyaa asttamaariyaa.

Aaway, aayyiyaanne naati issippe baa gishin layttaappe issitoo allaxxanawu ubbaykka issi mala maayidi kiyoosona. Hagee ubba keettan gidennan diishin siiqoy diyo issi issi keettaana.

Arttisttiya Milkkano Pishshaale Wolaytta wogaanne doonaa dichchanawu daro baaxettida Wolaytta yettanchcha. I kessido erettida cora yettatuppe Bolooso Soore yaagiyagee issuwaa.

Issi woosa keettaa giddon asay shiiqidi bootta meray de'iyoo oydiyan uttidoosona. Oydee asay yaa'an, woosa keettan, dumma dumma shiiqoy de'iyoo sohuwaaninne soon uttanawu maaddees.

Shaatee masqqalan gidin hurbbuwan ubbakka wolayitta kattatuura bambbariya tushkkidi maanawu xiiriyo buqura. Ha shaatiya hilliya urqqaa minaqqa mel'ada taman xuuggada kessaawusu.

Godattiya dungguzza shaashshiya qaccada ba sintta eqqida cenggurssa xoqqu oottiya miishsha bolli haasayayidda de'awusu. Ippe sinttaara eqqidi ha haassaya ippe ezggiyaage oonee?

Hanna nu biittee itoophphee oonatettay de'iyoo issi yelaga na'iyaa i sunttaykka naomi girma getettiyaa kare biittaa toho kuwaasiyaa citan gelada ka'aydda de'awus.

Oyddu macca naati ubbaaykka dumma dumma meray de'iyoo maayuwaaa maayidi keettaa Karen eqqidosona. Eta giddoppe issina karetta shuraabiyaa maayada ba guuxxiyaa na'iyoo qoommada eqqaasu

Zarphphiyaa giyoogee issi olla malay aadhdhiyoosan woykko gidduwan diikko ya baggaanne ha baggaa gattiyaagaa giyoogaa. Zarphphe minnidi oosettikko kaameekka aadhdhanwu danddayees.

Zammaana hakkamo keettan hakkamiyageeti asaa bollaa dumma dumma maashiineta go"ettidi pilggoosona. Bollaa giddon suuttaa sugettaanne bollaa mishuwa yigganawu maaddiya maashiinee darosan gita maaduwa immees.

Daro toophphiyaa asay woykko haga maatuwan oyqqettida asay uyiyo ushsha sunttay biiraa geetettees. Biiraay dariko matoyiya ushsha gididi a uyiya asaykka tana keehin iittees.

Haahuwaan xeelliyoode beettiyaa keettaa karen bolla baggaara de'iyaa xifatee macca naatu huuphphiyaa giigissiyoo keettaa giyaagaa be'iyoogee bootta meran xaafetti uttiis.

Deree, duunnee, shuchchayi, worrayinne demmbbayi diyoosaaraa kanttiddi diyaa asaa caaniyaa kaamee eqqidaagaa. Cora asayi woxxi woxxi yiidi harasaa baanawu an geloosonaa.

Beni wode asay dumma dumma odettiyaabata ezgganawu, yettaa gidin sabaa malatiyaabata siyanawu go'ttiyoo buquratuppe issoy teeppiyaa. Ha'i zammaanatettay yiin ha buquray qaxiwatiis.

Hagee wodee ehiido korinttiyaa shubaa qachchanaassi maaddiya birataappe oosettidaagaa gididi korinttiyaa shubaa tookkanaassi maaddees. Shubay qassi ba giddoora korinttiyaa wolqqaa aattanaassi maaddeees.

Miraabe giyoo biittan keehi cora muuzee tokettidaagee ba wodiyaa naagi naagidi gakkiyoo wodiyan asay hebiittappe harasaa ekkidi efiyoogan he muuziyaa godati aykeenaa worissiyoonaa?

Banggay dumma dumma ushshati giigiyo qassikka shaa'iddinne caddidi miyo irxxa heeran mokkiya katta ayfe qommo. Ha katta ayfe geze heeran mokkes.

Otoy urqqaappe merettiyaa miishsha gididi a go'ay qassi asay qumaa aani kattidi maanawu maaddees. Urqqaa medhdhiyaageeti otuwaa medhdhidi haraatussi medhdhennaageetussi bayzzoosona.

Ha maxaafay luxetta keettaassi buzo buqura gidoogaappe gujuwan kaallidi yiya yeletaassikka loyttidi koshshiyogaa eridi moorettennaadan bessiya naaguwa ekkanawu hassayisses. Ekkana bessiya tanggota birshshidi wottiis.

Hagee miizzaa shukkin a bollappe qaarettidi kiyidi daro go'aa immees. He go'atuppe amaridaageeti caammaa, borssaa, saqiyaanne dumma dumma algan yeggidi zin"anaassi daruwaa go'ees.

Seera naagissiya aawati issippe shiiqidi uttidaageeti de'oosona. Etappe guyye baggaara salo mera tiyettidanne bolla baggaara qassi heregan keexettida keettayi beettees.

Dumma dumma mattoyenna ushshaa qommotu gidoppe ne eriyoogaa ane issuwaa ode? Eta gatiyaakka erikko hegaadan maarara issuwaagee issuwaagee woysee shammanawu?

Xaace issi heera woykko issi biitta saruwa naagissiya ubbakka qassi meretidda metuwa birshshiya kawoppe kiitettidda oosanchcha. Ha oosanchchay ba gita oosuwan daaga ekkiis.

Siinee tukkiya tigidi uyanawu maaddiyage irkkaaboote siiniya wottanawu maaddiya mittaappe merettidaagan bollan des. Jabanay urqqaappe merettida tukkiya penttisanawu maaddiya buqura.

Issi bitanee ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidi garssaara shamiziya mayyidi bollaara kootiya gujjidi uttidaagee attiyo kiitaa ayibee? A sunttayikka oonee?

Oyddu miye shuchchappe oosettida ogiyaa doonan maaraara macca asay ayi miccidi bayizziiddi de''ii? Etappe ya baggan diyaa motoriyaa laggiya nayi ayi maayyidee?

Issi ganddan aahoo kariyaan keehiippe cora asay uttidi yaa'aa oottidi de'yaagaa gidishin eti uttido yuushuwaan dumma dumma mittati doosona. Qoodan ichchashshaa gidiya asati bootta lastiqqe wombbaran uttidi hokkidi aybakko xaafiid doosona.

Issi sohuwan amarida asaynne kaamee de'iyaageeta gidishin wogga kaameti asaa naatussi daro go''aa immoosona. Hegeekka shuchchaa biittaa mittaa caaniyoogan asaassi haggaazaa immoosona.